Daro asat ubbayka xibabeppe osetiya dumma dumma dunguza getetiya gamos boncho mayo ubbayka mayid dizaysine ha asatu sinthan issi karetha kote mayida adey ziq gid asat bolla yekishe Des .

Qodanne kehippe daro asayi ubbayikka para koriddi togidi dizayissanne ichachchu asati dorizze keththi getettiza keththe penigge bolla eqidi duniguzara eqidi de'etrs.

Issi tamareso masatiza bessani keehippe daro asay atumayi ,mac'ayi , gashey, gitay, addey, inda ubbayka ke'id utidaysinne eqidaysi hara asiy kiita athizaysa ezigishenne siyishe ubbati utidi de'etessi.

Keehippe daro asati maccay attumay ubbaykka maaran maaran salfe salfetid woykko maaran maaran eqqidi issi keeththa giddon gelanaas woykko tara naagishe daro asay eqqidi dizay beettes.

Daro asay oyde bolla uttidi dizayssi beetees haasatikka mayda may7oy gammo cencha kowase kasantha cugati maydi kowase kayiza may7o daro asati maydi dunguza may7okka maydayssi keehippe lo7iza may7o may7 uttida asati beettosna.

habettiza asati gaamozoone gerethe zuura woradanni ettelo geetettiza garbantha soroge qabalenii asay dumma dumma yo7o birshanassi dubbusha bolla ke7i uttidi dumma dumma yo7o haasayishe ba dubbushen uttidi asati de7ettes

Daliganne keeshifi lo'iza keeththa gittoni daro asati uttidi de'ettes ha asatikka hara asay ba sinthan eqqidi haasayiza haasaya siyishenne ezigishe ubbaykka ba sinthan dabitare wothidi xaafishe detese

Qodani keehippe daro asatin ubbaykka kumetha dumma dumma medhora diza may7o maydi eqqidettes. Haasatappeka guye baggara issi deexo miishata caaniza kaamey zo7o medhora diza kaamey eqqides.

kuwaase ka7iza cuugatin hoykko kuwaase kasanchati ubbaykka uttidi de7eettes ha kuwaase kasanchatappe guye baggera dumma dumma gita asatikka dumma dumma medhora diza may7o maydi guye baggera eqqidi de7ettes

beni wode miisha woykko beni wode buqura geetettizaytappe maahe galbay issino gidishin ha mahe galba mayida gashe nayti cilila maata bolla uttidi ba kushenne kallo oykkidi ubba gashe naytikka de'etes

Issi giya masatiza aaho gadde giddon daro asati attumattinne macati dumma dumma gashe nayti dizayssi beetes ha gashe nayta issi ayiya kareththa goose goozada issi na'a ba'ada sinththe baggarakka issi na'a iddimada de'awus

issi gitanne dhoqatethay keehippe adussa gidida ha7i woden oosettiza lo7o keeththey keexettidi deees ha keeththe matane dumma dumma mithati dumma dumma ciishshatinne dumma dumma mitha puteti toketidi biccishe de7ete

daro kuwaase ka'iza kaasanchatin woykko gamo cincha kuwaase kasancha cugati mayiza mayo mayda asatinne issi maahe galba geetettizayssa maydi issi adde asata sinthanka uttidi de'ees

Insi attuma na'ay ba qoodheni xibabeppe oosettiza dunguza keotettiza may'o xaaxidi ba ayfe bolla karetha manaxire woththidi gita koote may'di eqqides hanazappe gede baggara yooyoo yooyo'o gammo masqala giza misileykka de'ees

Haruho asati dumma dumma miishata shiishshidi issi heerappe hara heera baanas koydi asa issi heerappe hara heera caanidi gaththiza kaame gitton gelanas kushe bessishe asay ubbay de'ees.

ummon cimati ubbaykka dunguza geetettizayssa dumma dumma xibabetappe kushe hillan oosettida may7o may7idi bollara gaabe may7di ba sinthan haaththanne xarapheza bolla dumma dumma cililo maatata woththidi daro asati uttidi de7et

timirte keeththa masatizasonne daro asati ubbaykka ba kushen dumma dumma misile oykki dimu ichachu asati gaden uttin hara tammu gidiza asati maaran maaran ha uttida asata guyen eqqidi ba kushen misile oykki de7ettes

Daro gashe nayti ubbaykka shiiqidi issi keeththe matani de7ettes ha ha keeththe matani diza asato kitoni issi machay huphe bolla karetha goosse koziday gashe naa zokkoni ba7i asa giddon eqqidi beyes.

gammo cimata wuyikko gammo wogan seera seeriza asati ubbaykka issi medha kumetha may7o maydi dizayssi deettes ha asatikka dummure may7o maydima kushen xambarota oykkidi dumma dumma kushen cililo maatata oykkidi ekedettes.

issi gammo cincha kuwase kasancha cugati may7iza may7o may7ida nam7u zo7o lo7iza macatinne hara medho karetha may7o may7ida issi macay haraykka dizayssi ubbay kushe hashe bolla wothidi eqqidi de7ettes

Keehippe daro asa woykko asa saaroteththa nagisiza asa getetiza uubbaykka lo'oiza otdde bolla uuttidii issi macashiya ba sinththan gilththe woykko qaala dhoqqu Oththiza miishshan hassayashe dizaro besses

Duma duma amanobawati sintara utidi dee's ha assatappe guye bagara duma duma bota mayora diza mayo mayiza kehippe daro asati oyde bolla utidi hara asay hasayizachasaya ezgishe siye she detes.

Lappun asti oyide bolla uttidi de'etes ha asatu gidoni gamo woyinne ayiso awa Dana damise adumasuyi bakusheni issi mobile woyikko Silke oyikidi asatura utdi de'es.

xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o may7ida iccchacho usuppun macati uttidi ha usuppun macati ubbay issay issara zoretishinne haasayettishe tobetishe cugan cugan de7ettes

dalganne gita gidida issi keeththa gidoni keehippe daro asay booththa medho mayo mayday dumma dumma xibabeppe oosettiza dunguzata mayda asay ubbaykka zoretishenne ezgetishe haasayettishe de'eetes

Heedzdzu addeti issi keeththa giddon woykko issi ooso keeththani ubbaykka ba sinthani haaththanne dumma dumma boraqatata silketanne dumma dumma miisheta wothi uttidi issay issara haasaretishenne tobetishe zoretishe de'etes.

Issi keeththa giddoni ke'ihppe daro asati dumma dumma madhdhora diza may'o maydi dizayssi ubbaykka hasayettishinne issay issara zoretishe dizayssi bettees ha assatu sinththankka hara asay ke'i eqqidi hasayizayssa asati izigishenne siiyishshe de'etees

Issi karetha kumetha may7o may7ida atte pasenthane dabtarinne iskibto goththidi uttidi kiita aaththishe woykko haasayishe teees ha addeza sunthaykka arbamince zoone aysso aawa doktore demisi adimasu geetettizayssakko

Issi ayfes beyishin woykko xeellishin lo'iza keeththa gidton dumma dumma lo'o oydeti oosetti dizayssa bolla dumma dumma may'o woykko dunguza may'o xababeppe oosettida may'o ma'ida daro macatin ubbaykka uttidi hara asay haasayizayssa isgishe de'ettes.

qodani keehipe daro asati ba qodhe bolla dunguza geetettiza xiyoyeppe oosettiza may7o xaaxidiy daro asay uttidi deehes haasatikka ba sinthane xarapheza bolla dumma dumma ciishshata woththidi de7oossona

maciya ba kushen asas kooshe dhoqo ooththidi issi bessappe hara bessa gaththiza miishe oykkada booththa may7o woykko xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza kumeththa may7o may7ada hasaashe de7awus

Qodani keehippe daro asati ubbaykka ba qodani dunguza woykko xibebeppe oosettiza mayo xaaxedi ubbaykka uttidi hara asay hasayiza hasaya woykko yoha siyishenne ubba asayka deettes.

Ha betizays Hatha gidon de'za medosata gidoppe woyko Hatha gidon diciza mishatappe issino gidishe hays Abba gidon dicid ass asho mana mala madiza mole getetiza misheko .

Gitane wolqqama gidida giita abba bolara asay wogollo gettetizayssani ha woggolo gettetizayssan tammu gidiza azatti uttidi haththa bolla pinishshinne ha woggolon laggidi abba bolla hametishe be'ettes.

Issi keeththa gidonn diza issi adeyinne issi macay alga woyikko hiixaa bolla ichchid woyikko zin'id de'etes ha nam'u asata giddonimma gashshenay de'es ha asatikka micishshenne ufayetishshe de'osonna

Beyishi ayifezani ehipe loyizane malaliza maccati nayiti ubatika zoo medhetizayiti ba dereni woyiko wogga binicho mayo woyiko kehi loyiza bonicho wode mayetiza mayo mayidi eqi detesi

Issi ketha giddoni duma duma assati oyidu assati ubbayikka ba sinithani loyiza mishe assa kusheni osetidayissa wothidi ubbayikka ayife tukeyi pentidayissa sineni oyikiddi ubba assatikka uyishe de'etesi.

issi machinne issi addey nam7atikka nam7u nayta yelidi uyddatikka issi aayanne issi aawazi issi medho may7o uyddati may7idi ubbaykka miicishenne ufaettishe eqqidi de'etese

Keehippe daro asay qoodani paydin wurennayssi ubbaykka gustama tammanne laapun qammanin xompe geetettiza laytha laamen eexiza miishe asay ubbay eeththishenne ufayetishe guferetishe ubbaykka dizayssi beettees.

keehippe lo7izanne malaliza katha qommo geetettizayssafe itophiya giddon disishe asay mi erizayssi ashonne sollo gidishin ha kathay aadhdhidi dizayssi ashoynne solloy issi saane bolla aadhdhidi maanas giigettidi dizayssi bettees

issi addeynne issi machiya nam7u nayta ba kushen oykkidi ubbay oydatikka issi medho booththa may7o maydi de7eettes ha eqqida addeykka tophiyan eretida qaala yethan erettida teedi afro geetettizayssaa

hayssi beettizayssi beni wode buqura geetettiza miishatappe issino gidishe hayssika gondere kataman beettiza gondere tossa shuchcha geetettiza gitanne wolqama ginbekko

Si dalganne aaho gidida abba matani heedzdzu asati eqqidi keehipi ayfes beyishin lo'iza haaththan be ishe deeetes ha abbafe gede punxanekka dumma dumma zumaynne dumma dumma zumaza bolla hara mitha qommetinne ciishati toketidi deetes.

Asay issi suuqe giddon booththa kumeththa mayo mayida adden daro miiza ashota shukki mitha bolla qaaphi soozane woththidin asas qanxi qanxi bayzishe diza issanne hara asati ha ashoza shamishe diza issi beettes.

Keehippe daro asay ubbaykka booththa medho may7o may7idi ubbaykka gisti doorite gishe ubbay yexxishenne guppishe maaran maaran eggidi ba kushin itophiya bandara masatizayssa woykko itophiya bandara misile bay dhou ooththi oykkidi yexxishe de7ete.

Daro asa qoodan osupun gitiza asati nam7u macatinne uddu ausuppun attumati ubbaykka uzu maaran maaran eqqidi dizayssi beettes hasatas fe guye baggerakka keehippe beyishin lo7iza misileyt ees

Issi macasiya karetha may'o may'ada ba sintheni asas kooshe woykko qaala aaththiza dumma dumma miisheta wothada haasayashinne ba qofa aththashe deawus ha macey sunthayka addisaba kataman ayso ay mishiro adanich abbebe geetettadus.

daro asati woykko keehippe lo7iza macadin asa sarotetha naagisiza woykko issi dere sarotetha naagisiza asati may7iza may7o maydin ubbetikka uttidi hara asay haasayizayssa siyishe de7ettes

Dhoqatethtay keehipe dhoqu giidi zuma masati diza zuma bollan dumma dummamiththatinne dumma dumma miishshati dolidi dizayssi ayfesi keehipe malaalizanne lo7iza cililo maatati diccidi dizayssanne korontte shuboy iza matara aadhi bizayssi betees.

Issi dalgganne gita gade giddon dumma dumma carkko gina woykko carkko yuusho mixxiza miishsheti woykko carkko mixeththa miishshati de'etes ha miishshaykka carkkoy awa baggara dizayssa miixxishe dize de'es.

Issi gitane dalgga gidida wolqama keetha goddon dumma dumma miishatidi dizayssi beteesi. Hayssata ha keethata giddonkka dumma dumma oyddetane xatapheta be'ishin ayfesi keehippe lo'izayssati oosetidi de'etesi.

Issi ketha gidon keehippe daro asat utid ka'ide de'etes . Issi Adey ba sinthan hathe wothid ha woda ehida mobayle woyko silke getetiza mishe be kushen oykid silkeza be'ishe de'es.

asay issi suuqay geddon uttidi dumma dumma miishata bayzishshe de'ees ha addezikka ba siinththani nam'u jarkanetura dumma dumma zaytetta woththidi guye baggarakka dumma dumma miishshati dizayssa uttidi bayzishshe de'ees

Issi addey booththa may'o hommayidi gittanne dalga oge gedora woxxishe de'ees ha ogezappe ushachcha bagganne hadartha baggara dumma dumma keeththe wolqama keeththeti keexetti dizaytikka zo'o medhora diza miishekka bettes

Nam'u asati dhuma giddon eqqidi ba kushen silke woykko mobayle oykkidi poo'isishe dizayssi beettees issi addey zo'o medho may'o may'idayssinne issi addey ba kushen silke aykkidi nam'u oykkidi nam'atikka miicishe de'e

daro asati issi dalga oge giddon gita mith keeththi matane dizayssa mitha karsin daro asati uttidi de7ettes issi addekka nam7u toora hamettiza motore bolla uttidi ha asara hasayishe de7ees

Issi karetha may7o mayida adte ba lanqera ushachcha baggeranne hadarsa baggera dumma dumma medhora diza bandirata essetie haddezi dumma dumma koodi maagata aaththiza miishe ba sinthane wothidi dumma dumma kiitata aaththishenne haasayi sheete ewes

Issi kareththa medho mayo mayoda addey huphphe bolla kareththa qooppee woththidii dizayssinne nam'u addeti eqidi ha adeza matan dumma dumma waraqata oykiddi addezas hashe bolla woththans dishenne de'ishe de'ettes

Ubbayka isdi medho mayo mayida adati keehipe lo'izanne malaliza zo'o medhora diza oyde bolla uttidi ha adati mayida mayoyka issi heran tamay keethe oykishin Tama toysiza asati mayiza mayoko

issi karetha kumetha medho may7o may7ida attey karetha qolpen qophen woththidayssi dizayssinne nam7u asati issi matan eqqidi ha addezas dumma dumma waraqata woykko booththa waraqata addeza kushen innishe de7eettes

Nam'u addeti issi medho karetha may'o humayidi karetha qoofe guphen wuthidi de'ettes haasata oosoyka issi heeran woykko issi derene keeththeta tamay oykkishin tama eeson gakkidi toyssiza asata geetettetes

asa seera naagisiza asati mayiza may7o mala may7idayss woykko issi deren woykko issi heerani keeththeta tamay oykkishinne tamaza dhayssiza asati may7iza may7o may7ida daro asay issi keeththa giddon asi hasayizayssa izgishinne siishe de'etes

Issi karetha kumetha may'o mayda atte huphe bolla karetha qoofe woththidi oyde bolla uttidi deees haddeta oosoyka hoykko haddeza oosoy issi dereni tamay keeththe oykkishin tamaza dayssokko.

Daro asayi maran marna eqqidi Mississippi mera mayo maydi huphphe bolla boththa qoobe woththidi isi adde dunguzappe ossetida kote mayidi bira oyqqidi eqqides

Giitane woliqama gidida issi keethay kexetishe deasi ha keethazika duuma duuma biiratape duuma duuma shuchatape duuma duuma ashawatapeka kexetesi keethazape puude bagara issi woliqama miithika eqqid deasi.

gitanne wolqama gidida gitta keeththey ayfesi lo'ishe beettishin lo7izayssinne malaliza wolqama keeththey keexxettidi diizayssi beettees ha keeththeyka biitta bollappe dhoqatethan tammanne nam'u kusheppe darizayssa dhoqu geidi keexxettides

Dalganne issi gita gidida keeththe keexetti dizayssi bettes ha keeththeyka be ishin ayfes keehi lo7izanne malaliza medhotan tiyettedi gita dalga ogekka ha keeththa sinthan deees kushachcha baggaranne padarsa baggara nam7u kaametikka de7oosona.

Issi gitanne wolqama gidida keeththay keexxettidi dizayssi beettees ha keeththe sinthen gittanne dalga ogetikka oosettidi de'osona ha keeththe sinthen nam'u kaametikka booththa kaameti eqqidi de'ettes

lo'iza medhora keexxettida keeththe woykko dumma dumma mithatippenne dumma dumma birata dumma dumma ashawappenne dumma dumma shuchchatuppe keexxettiza keeththe sinthani qodani nam'u tammu gidiza addeti ubbaykka issi medho mayo maydi eqqidettes

Issi keeththa ayfesbeyishin keehippe lo'izayssa giddon dumma dumma koronteti poo'ishe dizayssanne daro asati ha keeththa giddon eqqidi daroti ba silke woykko mobayle oyqidi issay issara haasayettishenne zoretishe ezgetishe siyay diizayssi be..

kehippe gitanne wolqama gidida keeththe keexeti dizayssa giddon kadey ceemmidayssa giddora dumma dumma koronteti poo7ishe dizayssinne keeththezi be ishin ayfes keehippe lo7izayssi beettees

Keehipe lo7iza keeththey keexeti dizayssi beettees ha keeththey beettizasoyka wolayta sodo katama giddon ha keeththey beettes ha keeththe giddoni dumma dumma para misiley dizayssinne dumma dumma haaththati gade giddora asi ooththida haaththay pultishe de7ees

Gitanne wolqama diccida deretanne keexxettiza lo'o keeththeti keexettidi de'ettes ha keeththeza giddon dumma dumma lo'iza mithatinne dumma dumma ciisha qommoti toketidi cilila maatatikka ubbay diccishe deees.

Ayfes be'ishshin keehippe lo'izanne malaliza lo'o keeththa gidoni nam'u misileti keeththa bolla kaqetidi de'eettes ha misilezappe issi misiley tophphiya ayso aawa doktere abi aymedey misilekko

Daro asati xibabe geetettizaysappe oothettiza dunguza geetettiza mayo bootha Medhora be qoodhen xaaxidi eqqidi haasa7etishe ha asata giddon gaammo zoone ayso aawa dokiter damiseyikka beettees.

Asay akametiza woyko saketiza asay izan bid paxizays hakime ketha woyko hospitale getetizaysan daro hospitalen othiza oshanchat ubbay issay issara zoretishenne asay issay issara hasa'ashe de'etes.

Be'ishshinn kehippe ayifes lo'izza woliqama keththayi shuchchatappenne dumma dumma mishattappe kexetti dizayiss betees.haa keththayikka boththa medhdhora tiyetidi ayifes xeelishshin kehippe lo'iza keththeyi kexxettidi de'izayissi betees.

Daro asati dumma dumma boththa mayo mayida asatine nam'u harabara mayida asati ba xarapezan sinthara bolla wothidi dabbo manasi hezzati batishe bee'etes.

Issi dalga nne adusa gidiza kehippe lo,o ketha gidon daro asati oyide bolla utidi ubayika cu,gan cu,gan zoretishe nne ubayika duma duma qofa lameretishe hasayishe utidetes

Issi addey ba hohphey bolla issi miishe duge simisi woththidesi hara asatikka amatan uttida addey ba sinthan ha wodey ehida miishatoppe asas ooso eeson ooththana mala maaddiza miishe gitidi komputer geetetthayssa ba sinthan wottidi uttides.

Gitanne issi lo7iza wolqaama keeththe keexettidi de7ees. Ha keeththeyka hospitaale woykko asa sakettida asay izan yidi narfe catettidi woykko dumma dumma dhaleta ekkidi paxiza keeththe geetettees.

qoodani oyddu asati issi keeththa giddon lo7izanne malaliza keeththa giddoni eqqidi de7ettes ha eqqidi diza asatikka ba kusheni booththa waraqata oykidi nam7u macati miicishe de7ettes issi addey bollara booththa mayo mayidayssikka eqqidi de7ees.

Issi haakime keeththani issi addey karetha kumeththa may'o may'idayssi saketidi haakime keeththan akamettanas bida naa ayfe bolla ba kushen booththa miisha aaththidi ayfeza lo'athishe dee.

issi kumetha booththa afila mayida macasiya huphe bolla goossekko zada ayfe bolla dumma dumma miisheta wothada be ashe de'aws ha macaypeka gede baggera dumma dumma miisheti xarapheza bolla uttidi de'ees

Issi booththa kumetha qamise may'o may'i macashiya ba sinthanne dumma dumma miishata wothata haasa ashenne dumma dumma kiitata asash aaththashe de'awus ha maceykka be huphesi birshada eqqadus.

issi hospitale woykko haakime keeththa giddone daro harganchati woykko saketidi haakime sodhale ekkanas bida asati hiixa bolla woykko alga bolla zen7idi dizayssanne issi haakime woykko eranchay asatas dumma dummamaado imishe deees

issi harganchay saketidi hospotaale gidtone uttidi diizayssa daro asati hasaketida asa oychanas hospotale giddon biidi saketida asa oychishenne ha addezas dumma dumma ba qofata immishe de7ette

issi gitanne dalga gidida wolqama keeththe gitton daro asay ba qoodheni xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o may7di hamettishe de7eettes hasata giddonka gaammo zoone ayso aawa daanna doktere woykko daanna demiseykka beettes

Issi addey karetha kumetha may7o may7idayssi ba kusheni asas kooshe woykko qaala dhoqu ooththi issi bessappe hara bessa gaththiza miisha oykke din dumma dumma qodi maagata haasayishenne dumma dumma kiitata aaththishe diza misiley bettees.

issi saketiza addey harganchay hospitaalen akamettidi paxanas beidi hiixa bolla zen7idi deees issi doktoriya woykko akime haakime keeththan ooththizara kumeththa booththa may7o may7ada ha addeza dhale immashe de7awus

1 adey karetha kumetha mayo mayid eqid de'es. Ha adeza sunthayka dokitere abiy ahimede getetizaysa itophiya mule ayso awa getetiza addey 2 kushe kisen gidon yedid eqid de'es

Tophphiya dere aysso aawayi doktere abiyi ahimedeyi issi keehippe lo'izaane malaliza keetha giddon eqqidi,karatha kume mayoza mayidi

Daro asay qodan ichchachu tamuppe dariza asati dumma dumma xibebeppe oththetida mayo mayidi issi oosoy otheti polletidayssa anjishe de'etes ha asatu giddon dugeha Tophphiya killilen ysso awa dana Tilahun kebedeykka bettes.

Qozani keehippe sha7i paydeththiza asathi beykka issi dalgga oge giddoni kee7idi tsibabeppe ooseththiza dugguuza geetheththiza mayuwa mayidi asay ubbay guufe woykko gathima dhoqqu ooththi oykki de7eththes.

Issi gitanne dalgga gidida ayfesi be7ishenne keehippe lo7izanne malaliza keeththay keexeththi dizayssan gelanas daro asay ubbaykka pude isssi issi darejan ooseththiza shechchape ooseththiza ogera ke7izi keeththan bishee de7ees.

Giya masatiza issi bessani dumma dumma miishsheti, kartooneti dumma dumma miishshet izan woththiza miishshetinne hara kareththa pestalere diza dumma dumma miishsheti dizayssinne hara qommo miishshati uttidayssi beettees.

Issi misiley keeththa bolla qaaphetidi dizays beettes. Ha misileykka amaraththo xuufera xaafetidi dizayssa gidishin hayssikka gamoththora nabbabetishe cinccateththas koyroy xoossas yashshateththa giza turgumey woykko diza qaala yootes.

qodani keehippe daro asati ubbaykka xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza boncho may7o may7di daro asaykka gita oge giddora hametishe de7eettes hasata giddonka doktorey oykko gammazoone aysso aawa daanna demmise ademasoykka beettees

issi deresi koshshiza woykko heeras koshshiza miishappe koyroynne waanna gididay koronte poo7o gidishin ha koronte poo7o asas gaththiza woykko koronte mipoo7o shubo qachidi lo7ethiza asay qachishe de'es.

issi korontey gakkibenna bessene awa poo7oppe awa poo7o pe giddon ekkidi asas poo7o immiza miishe dizayssi beettees hayssika solare geetettiza ha woden yida asas keehipe go7a immiza miishekko

dugge ha tophiya kelile aysso awadaanna xilla hunikka baaday issi oge goyiza woykko oge bookkizanne oge lo7ethiza kaame gita kaame gitoni kumetha may7o maydi gelidi uttides

ha wodezani keexettida keeheppe lo7iza keeththay deees ha keeththazas sinthe baggara dumma dumma misiletinne dumma dumma cililo maatati gita ogeykka gede baggara gitta mithikka eqqidi dees

Issi gashshe booththa medhora diza kaamey asay qorqoro hakameza gitun caaneni caanetidi dees hakameppe kede baggara dumma dumma mithatinne daro asati eqqidi dizayssi beettes.

gittanne wolqama gidida issi keeththe keexettidi dizayssi beettees ha keeththezuppe kare baggara keeththazas lo7iza ho7o woykko lo7iza carko inniza dumma dumma mithatinne ciishatikka dizayssi beettees

Gitanne keehippe lo'iza katama giddora koronte poo'oy poo'ishinne gadeykka omarsa gidishinne nam'u makina woykko kaameti issi kaame pude bizayssinne issi kaamey duge yizayssi beettees

Gitta keeththey keexettanasi oosettana mala eqqida dumma dumma biratati eqqidi de7eettes habirata tummatanikka dumma dumma mithatinne dumma dumma koronte shugoti de7osona.

Gitanne wolqama gidida issi keeththey dumma dumma biratatappe shuchchatappe dumma dumma simminto ashawatappe oosettidi gittta biitta bollafe dhoqatetheka oyddu kushe dhoqo giidi oosettida keeththey de'ees.

asay geliza berre bolla woykko asay geliza wula bolla issi malatay woykko qoncisoy xaafettidi de7es ha xaafettizayska nababettiso duggeha dere woykko duggeha kilile mangiste keeththa gees

Qodani kehippe daro asati ubatikka ba kusheni botha waraqata oyikidi ubatikka kumeththa mayo mayidi maccatinne ubbati issi gita kethe sinthani daro asayi eqidi dizayisi beteesi

Beishin ayfes kehippe lo7iza keeththe giddon heedzdzu oydeti dizayssanne ha oydetappe ushachcha baggera issi itophiya qalamera diza woykko itophiya bandira medhora dizayssi mitha bolla woykko oydeza bolla uttidi dizayssi beettees.

Issi keeththa gedoni Issi addey karetha kumetha may7o may7idi eqqidayssi ha may7o may7izayti issi pirde pirdiza gakko asay oyotizayss eginthiza pirdanchati may7iza may7o eqqidu issi attumanaay diizayssikka bettees.

issi keeththa giddon keehippe daro asay attumatinne macati ubbaykka uttidi ba sinthani dumma dumma haaththeta woththidi ubbaykka ayfe tokke sineni uyishenne dumma dumma miishata uyishenne mishenne diza misiley beettees.

Karetha issi karetha kumetha may7o mayda adtey sinthe baggara zo7o qachidayssi gitanne wolqama addey ba kusheni asas kooshe issi bessappe hara besa aaththizayssa uykkidi haasayishenne dumma dumma oosota ooththishe de7ees.

issi dere sarotetha naagisiza oykko asay oyettenna mala naagiza daro asati darapheza oykko oyde bolla uttidi ubbaykka ba sinthani booththa waraqata woththidi iskibton xaafishe ubbaykka de7ettes

Ayfesi beyishini keehippe lo7izanne malaliza issi wolqama keeththey keexxettidi dizayssi beettees ha keeththes sinthe baggarakka dumma dumma ayfes lo7iza ogeti oosettidinne dizayssika beettees ha keeththeyka keehippe wolqama biran woykko daro biran oosettidayssao

nam'u attumati booththa may7o bollara maydi dizayssinne issi hara medho may7o mayda addey ekkidi issi macasiya timirte tamarada wursin tamariyayssi wursethani anjo uuaraqata immishe de'eettes

daro asay gita oyde oykko adussa oydeta woththidi ha oyde bolla uttidayti gadhen uttida asatara qofa laamettishenne zoretishe dizayssi beettees ha asatikka keehippe qoodani heedzdzu tammu gidizayssatako

Oyettida asata iginthiza woykko pirda pirdiza asate may'za karetha kumeththa may'o mayda issi addey darapheza bolla uttidi ba sinthani dabtare doy woththidi iskibtone xaafishenne dumma dumma kiitata aththishe deees.

Daro asay issi gittane woliqama kamey bolla duma duma misheta canishe dizays betes hayska issi hera gidon duma duma ita mishetidizaysa haraso ita mishey qoletizason epidi qolanas canishe de'es

Issi heran diza asay ubbayka ke'id heray moretidaysa woyko itidaysa asay ubbay pitiza mishe ekid asay ubbay heraza gigisishenne pitishe ogeza lo'ethishene ubbayka de'etes.

Keehippe qodan daro asati ubbayka issi heray iitidaysa woyko moretidaysa daro asat lo'ethishe macay atumay dumma dumma gashetika hitatika ubbay ke'id ba Hera pitishenne geshishe diza misiley betes

Issi heera giddon keethe tama oykishin keetheza gaakidi taamaza eeson toyssiza gitta kaamey woykko ha woden yida tama toyssiza kaamey zo'o malara dizayssi oggera hametishe de'ess.

Heray mooretidaysa woyko ittidaysa daro asay ke'idi ubbayka pitiza miishe ekidi ha heeraza ubbayka itta miisheyo oge bolla qoletodaysa pitishenne ogeza loythishe geeshishe

Heerani de7iza keehippe daro asay attumay macay gashe gitay ubbaykka keeidi heerani issi issi bessan iitida miishati woykko iita miishati oge bolla wodhdhidayssa ubba asaykka giigissishinne ogezallo lo7etishe de7ees.

Daro asati dumma dumma peexan woykko oge pittiza miishata ekkidi pitoni oge heera geeshshishinne pittishe ubbaykka ba huphe bolla dumma dumma medhora diza goosseta gozidi pittishe deetes

Issi bessani woykko issi heerani asay iita miishata shiishshidi qoliza misile beettes ha misiletaka asay ubbaykka denthidi a issi heerappe hara heera efidi qola naa bessees hayssi giikko asa sakisenna mala

Heerani de7iza asay gadey mooretin woykko oge iitidayssa daro asati hamooretida gadeza woykko ogeza pittishenne dumma dumma oosota ooththishe ba wolqan maaddishe de7eettes.

issi ogeni gitanne wolqama gidida kaamey ha kaamey oosoyka issi heerane woykko issi gutane diza asata keeththe tamay oykkishin eeson gakkidi tama tuussana mala maaddiza kaamey zo7o medhora dizayssi eqqides

Issi heerappe dumma dumma iitida miisheta hara heera haasti efidi qoliza issi gitanne wolqama gidida kamen dumma dumma iita miisheta efidi iita miishi wodhdhiza sohon wokko wodhdhiza bessani dhoqo giidi gussishe wiikko qolisheed ees

athanne dalga gidida oge gidtora issi booththa medhora diza kame dumma dumma miishata caanidi asas issi heerappe hara heera deexo miishata gaththanas ogezara ekkidi hamettishe deees.

Aani de iza keehippe daro asay attumay macay gashe gitay ubbay ke7edi ogey moorettidayssanne iitidayssa ogezappe dumma dumma iita miisheta geeshshishenne ogeza lo7ethishe daro asay ooso bolla dizaysi beettees.

Issi gitanne wolqaAma gidida keeththa giddon ayfen keehi be7ishin malalisizanne lo7iza oyde bolla daro asati uttidi hara asay hasa7iza qofa siyishenne ezggishe ba sinthen dumma dumma miishata woththi utti si7ishe de7ete

Karetha kumetha may'o may'ida issi macashiya eqqada de awus hamaxasiyakka ba kushen issi matawaka woykko bena qoncisiza miishenne dawtare oyqada miicashe eqqada nayya de'awus

keeththa giddon keehipe daro asati uttidi ha wodey ehida miishatappe waannanne koyro gididay asa ooso eson ooththi maaddanas maaddiza miishatappe komfutere geetettidessa ubbay ba kushen oyqqidi e ishedeetesee haasata oosoyka komputere ubbaykka kushen oyqqidi uttidettes

Issi macashiya be ishin ayfese keehife lo7iza macashiya zo7o medhora dizaara huphey qachenan cooyeta eqata ba may7ida may7o issi kushen oykkada miicashenne ha asa hara be ashe de7aws.

heedzdzu asati issi keehippe lo7iza keeththa giddon de7ettes hasatappe issi karetha kumetha may7o mayda attomaynne issi karetha kumetha may7o mayda macay payda geetettiza xuufera diza miishe ba kushen oykkidi eqqidete

Heedzdzu asati issi lo'izanne wolqama keeththa sinthane eketi nam'u attumaynne issi macay haasaya woykko qofa laameretishenne dumma dumma qofata bolla zeeretishe issay issara miicishe de'ette.

Issi giththanne wolqqama gididda asa mishshaththa woyikko c'anizza kame bollan c'ora atumma nayththi kameza bollan boththa mayo mayidi uththidi tophphiya banidire dhoqqu oththidi oyikidi de'etes.

Daro asati qodani lapun gidiayti issi macaynne husupun attumay ubbatikka eqidi de'ettes ha asatappe guye bagara itophiya bandira misiley hezdzday qaheti dizayisanne hara banidiratikka de'ossonna

Daro asay hizbe woyko kehipe wolqama asati utidi duma duma medhora diza mayo mayiday gashe gitay ubayika issi bola shiqi utidi duma duma qofa asay atizaysa sishene ezgishe de'etes.

Dugeha tophiya ayzo awa Dana xilahon kebedey e hara dunguza mayida asati yidi sarotishe deetes

Be7ishin ayfezi keehippe lo7iza keeththa gidon asay ubbay booththa medhora diza xibabeppe ooseththiza dungguza geetetiza gaamo bonchcho mayo mayidi asay ubbay lo7iza oydde bolla uttidi haasayethishenne zorethishe ubaykka de7etees.

Namu'u adeti namiphayika kushe oyiketidi detesi asatape issi adezi tophphiya dere ayiso aawa doctor Abey Ahimedi getetesi

daro asati ubbay gita ogen giddon eqqidi hasayettishe deeettes haasato giddon beettizayssi duge ha tophiya kelile ayso aawa daanna xilahon kabbadaykka huphe bolla qoofey wothidi miicishe eqqidi de7ees

gammo zoone aysso awa dokitere woykko daanna demise admasoy ba sinthane dumma dumma qoodi maagata aaththiza woykko kiita aththiza miisha woththidi haasayishenne dumma dumma kiitata aaththishe de'ees

Daro asay dumma dumma kametun bolla kezidi heedzdzu asa misile ba kushen oykkidi ha asataka giste doorite gizayssa woykko belxiginna doorite giza asa dentsethiza miishe oykkidi yexxishe de7etes.

issi karetha medhora diza adtey booththa may7o garsera may7di bollara gita koote may7ida attin ba sintha ne asas kooshe woykko qaala dhoqu ooththidi issi bessappe hara bessa gaththiza miishe woththidi haasayishe deees

kuwaasey ka7iza kaasanxha cugati ubbetikka kuwaase kaishe dumma dumma kuwasey kayiza measohon woykko kuwase kayiza bessani nam7u hara medho medho may7ida nam7u kaasancha cugati toho kuwase ka7ishe de7ettes

Keehippi daro asati gammo boncho may'o geetettiza dunguza xibabeppenne dumma dumma miishatoppe ooththettiza miisha may'da daro asati ba huphe bollaka dumma dumma medhora diza koofe wothidayssinne isshi macasiya gaabe may'ada de'awus.

Laapuntho mangiste dooro laytha irisiza issi misile woykko qoncisoy dizayssi beettes hayssika nababetishe laapuntho mangiste dooro laytha asay ubbay doorite gizayssi beettes.

issi macasiya ba sintheni xarapheeza woykko maadariken essadan kumetha zo7ome dhoro dizo mayo may7ada ba qaala woykko kooshe dhoqu wooththi aaththiza shimiishe ba sinthene uthada eqqada asas kiisa aaththashe woykko kiita hasayashe de7a

Issi xifabeppe oosettida kumetho may7o maydi uttida adde ba hubhe bolla booththa qoofe uththidi ba sinthani asas kooshe dhokku ooththidi aththiza miishe woykko kooshe issi bessappe hara bessa gaththiza miishe ba sinthan woththidi haasa ishe de'ees

Ayfesi be7ishin keehippe lo7iza keeththay keexetti dizayssa giddonne qoodani usuppon gidiza asati kumeththa may7o lo7iza may7o may7di; ha keeththa giddon eqgidi asay haasayetishenne qofa laamettishe de7ettes.

Beishin ayfes geehippe lo'izenne malaliza keeththe walqama keeththey keexxettidi dizayssa giddon daro asati uttidi attumatinne macati ubbaykka hawodey hida miishe woykko asas ooso eeson ooththiza miishe ba sinthan komputer wothidi uttidete.

issi macasiya karesa goosse ba huphe bolla goosada xarapheza bolla issi lo'iza zo'o medhora diza ciisha wothada uttadus issi macasiya mazgabe woykko dabtare doyada macay sinthenikka uttada de'aws

asa sarotetha naagisiza daro asati woykko dere sarotetha naagisiza asati ubbaykka xiita geetettiza woykko massara geetettiza miise oykkidi ubbayka ba boncho may7o may7idi ubbay de7ees

Issi dere woykko issi heerata sarotetha naagisiza asay ubbayka issi medho mayo maydi dizayssi ogera dumma dumma kaameta woykko asa issi heerappe hara heera gaththiza kameta bolla keidi ogera hamettishe de'eettes.

Aahonne dalga gidida gadey goyetidi dizayssanna dumma dumma asay ha gade gidon hametidi ubbayka mitha tookidi mitha puute tokkishe dizayssinne asa sarotethi naagisiza asati mayiza mayo mayodi ha gade giddon hametish detes.

Issi herappe hara heran dumma dumma dexo mishata woykko asas dendena mishata canid gathiza aysuzw getetiza kamey de'es ha kame othoyka issi herappe hara Hera asas dendena dexo mishata canid epanas mades.

Issi ketha gidon duma duma mac'ati duma duma malara woyko medhora diza mayo dhibabeppe osetiza dunguza mayota mayidi huphiyankka dunguzata qachidi dizaysine issi mac'asiya ha asatu sinten eqada kushe dhoqu otada hasa'ashen de'awus.

Ha beeththiza addee ikka ithoophphiya giddoni diza thamaaretha ayso aawa woykko thimirththe keeththatha marra7ida woykko thimirththe keeththasi dumma dumma heeratha kessiza aawa profesere birhanu naga geetheththees.

daro keehippe lo7iza asaynne ha asay keehippe ayfes beishinne lo7iza gammo dubbushata asay uttiza keeththa giddoni keehipe lo7iza oyde bolla daro asay uttidi issay issara zoretishenne haasayettishe qofa laameretishe de'ettes

Issi tamaareso masatiza dalgga keeththa gidon daro asay uttidi ba sintheni daptare dooyi woththidi iskiriton xaafishe dizayssanne ha asata sinthan issi addey ba sinthani kompitere woththidi asatasi tamaarsishe woykkoy dumma dumma yoho hasa'ishe de'es.

Qodani keehippe daro asay issi gita oge gittora hamettishe deees ha ogetha gitton dumma dumma asay iza zin'iza pirasheti dumma dumma hiixatinne dumma dumma miishati de'osana.

Issi macashiya booththa kumetha may7o may7ada ba huphey birsha yeddada uttada de7awus ha macashiyakka dumma dumma kiitata woykko qoudi naaneda asas paaththashe woykko hasa ash de7awus ha macey sunthaykka addisaaba katama fayso aayo shiro abbebich adane geetettawus.

Daro asay ubbaykka ba huphe oykkidi yeeho yeekkishe deees haasata giddon gammo zoone ayso aawa doktore woykko daanna demise adamasoyka karetha kumetha may7o may7di asara yeekkishe deees.

daro asay issi beyishin ayfes lo7izanne gitta wolqama keeththe gidon keehippe qoodin woykko paydin wurenna asay dizayssinne haasata sinthan dumma dumma karetha medhora diza may7o ahida asay ubbaykka ushachcha bishe huqo waththidi qaala canqo gelishe de7ettes

hissi karetha kumetha may7o may7da addey ba sinthane asas kooshe woykko qaala dhokko wooththidi gaththiza miishe woththidi haasayishe ba ushachcha kushe dhoko ooththidi haasayishe deees haadde sunthayka itphiya ayso aawo doktere aabi aymide geetettees

Issi kumetha may'o mayda atte uttidi baho ayfe bolla manaxire wothidi ha addezikka dumma dumma kiitata asas aaththishenne haasayishe dizayssi beettes addezas guye baggara dumma dumma be ishenn lo'iza miishatikka de'oosona.

karetha kumetha mayo mayida addey ba sinthan dumma dumma qoodi maagata aaththiza miishata woththidi haasayishe deees haaddezasi ushachcha baggarakka itphiya bayndira misiley mitha bolla ekidi de7ees

itophiya derey aysso awa doktore awi aymedey karetha ukumetha may'o may'idi oyde bolla woykko dumma madirike bolla eqqidi ba sinthane dumma dumma waraqatata woththidi asas kiita aaththishenne haasayishe de'ees

qoodani keehippe daro asati xibabeppe oosettidi asa hiilanja kushen dadettiza dunguza geetettiza may7o may7idi asay ubbay zo7o malara diza woyde bolla ottidi asi haasayizayssa izigishe de7ete

daro asati ubbay addeti wulqama addeti karetha medphera diza may7o umayde ubbaykka eqqidi issi addey ba duuma bolla kushe wothidi dizayssinne issi addey kallo woykko gatuma kushen eqqidi eqqides

Woga woykko si deres woga may'o geetettiza kumeththa booththa may'o mayida macatinne dumma dumma midhora diza may'o dunguzatara diza may'o may'ida attumati ubbaykka guppishenne ubbayka hara hara ooththishe de'eettes.

issi karetha may7omayida attey zo7o medhora diza gita wolqama attey oyde bolla uttidi deees ha attezappeka guye bakkera issi kare dere woykko to7iyappe kare dere diza dumma dumma medhora diza bandaroykka dees

Nam'u asati issi karetha kumetha mayida adeynne issi macay ubbayka ba qodheni dumma dumma mishata qachidi xarapheza bolla dawutare wothidi dawutarezani iskirtoni xafishenne dumma dumma sunthata koyishe de'etesi.

Nu asati issi keeththa giddon uttidi de'izayssibeettee haasatu giddofe nam7u asa issi kumeththa may7o issi medho may7o may7dayssinne issi maciya de7oos faasatikka ubbay miicishinne ufayettishe dumma dumma haasabe bolla woykka dumma dumma qofa laamerettishe de'oosona

Keeththa giddonne dumma dumma medhora diza mayo mayda oyddu asati uttidi de'eettes haasati giddofe nam'u asati goera eqqidayssinne nam'u asati sinthera uttezayssi dabtare doydi iskabirtoni dabtare bolla xaafishe de'eettes

Nam7u addeti issi medho kumeththa karetha mayoo maydayssati dizayssanne issi maca so7o medhora diza may7o may7idayssi ubbayka kushe sarotetha oykketidi dizayssanne issi adde guyera ekedi kushe baqqishe dizayssi beette.

Kehippe daro asati issi ketha gidon dizaysi betes Ha asatika daro attumati daro mac'ati gashe naytine kehippe daro asay issayka ba kushen Silke dumma dumma misheta oykidi hasayishe zorettishe de'etes

Daro asati attumaynne maccay ubbaykka issi giya masatizaysan keehippe daro asay maccati attumay dumma dumma medho diza mayo mayida asati eqqidi de'etes. Asatappe guye baggarakkaissi gita kaamey de'es.

tamare keeththan daro tamareti oyde bolla uttidi de'etes issi astamarey karetha saleeda bolla booththa chookene xaafidi nayta tamarsishenne erisishe dumma dumma miishata yootishe nayta sinthan eqqidi de'ees

kuwase ka7iza bessane woykko kuwase ka7iza sohonni issi medho itiophiya bandara masatiza shurabe mayda daro kuwase kayiza nayti kuwaase hameda giddon woykko kuwaase ka7iza sohon ka7ishe de7eette

Dalganne gita gidida giya gittoni dumma dumma miishati bayzettanas giigiti dees ha bayzettanas giikita miishati dumma dumma ayfa ayfe taadan oddozatanne dumma dumma ayfa ayfera diza qommoti de'oosona.

Timirte keeththa giddon hoykko tamare sooso nne dumma dumma gashe nayti ubbaykka oyde bolla uttidi timirte tamarishe te7eettes ha tamare naytikka ba dabtare doyidi iskefeton xaafishe dizays beettees.

daro asay ubbaykka macay attumay ubbaykka gittanne gita oydeta bolla lo'iza oydeta bolla uttidi dizayssi beettee ha asatuppeke heedzdzu macati gashe naa ba kiyon idimmidi oyde bolla uttidi de'eettes

Issi bootha mayo bollara mayidayssi garssera qasse kereththa mayo mayidda issi adey huphpheykka iththikey bayndda ade bo'a adey giitta oggen eqqidi issi missile ba kushshen oyqqidi de'ess.

Darro asatti gashe naytinne gitta naytti ubbaykka keyiddi warra giddorahemetishe de77ossona asatuppe guye bagarra gitta mithaynne dhoqa zumay de77ees.

Kareththa qofe woththida boththa mayo mayidda issi maacashshinne issi kareththa medhdhora diza macashshiya haththe bee kushshenni oyikkada deniththada issi macashshiya uyashshe de'awus

Xoossi medhdhida medhetatappe issino gididayssi gongollo masatiza gitta shuchcha garssara diza ogeynne pude baggaraynne gita dhoqqa zumay beettees. Ha gongolloza matanka dumma dumma cililo maatatikka de7osona.

Qoodani keehippe daro asay attumatinne macatey ubbaykka issi medho bootha mayo maydi dizayssi beettees haasatappe daroti eqqidi dizayssinne daro asati kuttidi ubbaykka miicishe de'etes

Gitanne dalgga gidida oge woykko gita zaallatu giddoni beni medheta woykko xoossi medhida shuchcha wolqama shuchchati de'etes ha asatikka heedzdzu attuma naati issi medho booththa mayo mayidayssi oge giddora hamettishe de'ees.

Issi zo'o addey be ishin lo'izayssi ba matani dumma dumma xibabetappe dadettidi oosettiza gamo dunguza geetettiza gaamos boncho may'o mitha bolla kaqqidi woththidi nam'u qoofetaka mitha bolla essidi eqqidi de'es..

dalganne wulqama gidida denbanne huyddu asati eqqidi deeettes ha oyddu asatikka issi medho ooththa may7o may7dhaytakko ha asata ne issi macaynne heedzdzu attomoy deees ha asatappe guye baggarakka daro gashenayti ka ishe de'eettes

Aahonne dalga gidida gade giddora dumma dumma asatin booththa medhora diza may7o may7idi ba huphe bolla booththa qofe woththidi qoodhen dumma dumma dunguzata xaaxidi daro asay wora giddora oge hamettishe de7ettes.

Issi dumma dumma miisha woykko poloshite geetettiza miishafe oosettida keeththa masatiza asa iranne awa assiza miishe geddoni issi macasiya afala woykko gaabe misatizayssa puuttofenne shalofe oosettida miishe mayada zo'o maceya uttadus.

issi dalganne adussa gidida gitta gade giddon asati dumma dumma booththa may7o may7ida asati eqqidinne uttidi dizayssi beettees aasatuppe pude baggarakka dumma dumma baharzafe giratettiza mithatinne dumma dumma hara ciisha qommoti de7iattes

gitanne wolqama gitida gita abba giddon issi zo7o medho macashiya haathe giddon gelada haaththan mecetashe poykko haaththan waayna ashe dizayssi beette haaththafekka guye baggara dumma dumma mitha gita mithatinne dumma dumma keeththati de7ette

Daro asati ayfesi lo'iza gade bolla woykko lo'iza keeththa masatizayssi keexetti dizayssa bolla eqqidettes hasatuppe guye baggara dumma dumma eelo haaththaynne dumma dumma gita mithati zuma masatiza bessa bolla de'ettes.

xoossi medhida issi gitanne wolqama zumaynne gitta gongolo masatizayssa matani oyddu asati booththa may7o maydi ubbaykka kushe dho ooththidi eqqidi de7e tesse

Gitanni dalga gidida issi wora giddora woykko wolqama wora giddora asati ba kushen kallo oykidi huphe bolla qobotha medhora diza quufe woththidi ha woraza giddora asay oge hamettishe de'ees.

asa issi heerappe woykko issi sohoppe hara bessa issi biittappe hara biitta efanas maaddiza kaame booththa milhora diza kaame bollan issi macaya keza eqqada karetha may7o maydara nam7u kushe gede ha doyada eqqados

ha beettizayssi gittanne wolqama gidida mithay asas ayfe immiza mithay dizayssanne ha mithato giddon dumma dumma cilila maatati ayfen do7ishin keehippe lo7iza dumma dumma maatati dizayssikka lo7o maatati beettes

Issi gitanne dhoqatethay diza herara goggiza wolqama haaththay dizayssi beettes ha haaththeyka dhoqa sohoppe dhoqu gidi duge bootha medho haaththe gogishe de7ees haaththeppe gede baggaraka dumma dumma mithati de7oosna.

Odani keehippe daro asay attumatinne macay ubbaykka booththa may7o bollara issi medho may7o maydi dizayssi issi keeththa giddoni daroti eqqin oyddu asati uttidi de7ettes.

dalganne gita gidida abbay keehippe ayfen biishen lo7izaynne malaliza abbay dalga gade bolla de7ees ha abbafi gedo baggara dumma dumma mithatinne zuma masatiza kadeni dumma dumma maatati cilila maatati de7osona

Timirtte keththan tamariza tamaare nayti ha wodey ehida mishshe ittophphiyan diiza asay baana qonccissixanne baana errisiza mishshappe koyrro giddidayssi fayda mattawaqqa giidishin fayda ekkanas mazagabetishshe diizayssi bettes.

Qodaan daro asati gita miththa garissan eqidi banetatha qonccisiza matawaqa kesishshe salafetidi dizayissa besses

Issi tamare kethan woyko timirte sohon iss adey utidi etophiyan diza asa be erisiza woyko qoncisiza payda matoqa getetizaysa ekanas asi mazagatiza dizaysanne isdi adey xafishe de'es

Kumeththa toophphiyan diza asay kawo dorana awajo ogen woykko malan asay utidi kardde imanas xafishe dizaysani daro asaykka karde ekanas xafetishe de'es .

ha wodeni tophphiya dere giddon diza asay bana erisizanne qoncisiza miishatuppe isso gididayssi fayda matawoka gidishini fayda matawoka mazagabettanas issi addey uttidi be pooto dendishe woykko misile dendishe dees.

asay ubbayykka ba kawo dooranas karde ekkite giza awaje awajetin asay ubbay karde ekkanassi kawo dooriza karde ekkanas maaran eqqidi karde ekkishe de7eettes

goden keehpe daro asati issi keeththa giton ekedi haasaretishenne zoretishe dizayssi beettes hasatappe nam7u ozay daggoga sintheni dumma dumma dunguza may7o miccidi haasata xaafishenne dumma dumma misgebata hazagabishe de7ees

Timirte keeththan tamariza tamareti attumati macati ubbaykka maaran maaran eqqidi ubbaykka issi medho booththa woykko zo7o medhora diza may7o may7di maaran eqqidi tamareso gelanas woykko hara miishe xaafettishe deette

asay ba mana lo7iza woykko be dosiza kawo doorana mala kawoy kessida awajjo mesaretin woykko awajjida qaala ogen asay karde ekkanasi yiidi xaafettishenne kushen faramishe deees

Timirte keeththa kitoni issi addey eqqidi dizayssinne addezappe guye baggara qodani ospun gidiza asati ubbaykka tarapheza bolla uttidi dabtara ba sinthan woththidi iskibtone xaafishe de'etes.

Asay ba dosiza kawo doorana mala kawoy kessida awajjo malani asati uttidi mazagabishe woykko xaafishe nam'ati de7ees kammo zoone ayso aawa daanna demmise ademasoyka karde ekkanaas oyde bolla uttidi de'ees.

Goodani keehippe daro asati ubbaykka issi keeththa gitoni uttidi de'ettes haasatu giddofe nam'u attumati issi medho za'o may'o may'idayssati issi addezi issi addeza bolla hashe bolla kushe woththidi deees.

Daro asay maaran maaran eqqidi hawodey behida itophiya giddon diza asa qoncetizanne itiophiyan issi asay dees gaanas bessiza payda matawaqa ekkanas mazagabettishenne xaafettishe de7ettes.

Laapuntho mangiste dooro laythanni asay doorana mola asay yiidi mazagabetis gizayssa bessiza issi misiley moykko xaafettida karetha medhen xaafettida xaafey dizayssanne asay ba karde ekkizayssi beettees.

Issi kuwase ka'iza meedan woyko kuwase ka'iza sohon duma duma nayti issi medho kumetha Mayo mayidi dizayti kuwase ka'anappe sinthe kuwase ka'ana gelanasi uttidi asay zoretishe woyko hasa'ishe de'etees.

Kuwase ka'etiza dalga kuwase ka'za besan woyko kuwase ka'etiza sohoni nam'u atuma nayti zo'o may'o garsera ma'idi bolara hara medhora diza mayo mayidi nam'ati kuwase ka'ishe dishe nam'ayka kushe baqetishe eqidi betetes.

Kuwase toho kuwasse kaiiza kasanchati ubbayka kuwasse kaiiza bessan gelidi ka'anas uttidi be taara nagishe maaran de'ettes medda gidon woykko kuwasse kaiza sohohnka haara nayti kuwase kaishe de'ettes.

Kuwase ka'etiza besani kehipe daro asati duma duma medhora diza mayo mayidi nam'u c'ugati kuwase ka'ishe dizaysi betes ha kuwase ka'zaytape guye bagara gita kethayne duma duma mithatika de'osona.

issi kuwase ka7iza bessanne kuwaase ka7iza nayti dizayssi beettes ha naytikka dumma dumma medhora diza woykko dumma dumma malara diza ay7o maydi nam7u cugatikka issay issara kuwase kaa7ishe sugetishe de7ettes

asa sarotetha naagisiza asati woykko issi heera wey issi dere sarotetha naagisiza asati nam7ati ba kushenni asas anjos woykko wursethan imettiza wanca geetettiza miishe oykkidi ge denbagade giddora hamettishe deetes

Kuwase ka'iza bessani woykko kuwaase ka'iza sohoni asay kuwaase ka'anas gelanappe sinththe dumma dumma bolla ho'ethizanne bolla minthethiza isporteta ooththishe de'eettes asati attumatinne macati dumma dumma medhora diza may'o may'di eqqidetes

kuwase kaasancha cugati woykko kaasanchati ubbaykka dumma dumma medhora diza may7o7o may7dey ba kushan itophiya bandira misile ubbayga oyqidi maaranne ubba asaykka eqqidi de7ettes

kuwaase ka7iza bessani kuwaase ka7iza nayti dumma dumma medhora diza qalamera diza hara hara cugati ka7ishe de7eettes ha kaasanchatappe issi naazi may7idayssi arbami cee katama nayta kaassa kuwase kaasancha cuugati may7iza may7okk

Issi addey booththa may'o may'idayssi huphen xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza qoofe huphe bolla woththidi nam'u asara nam'u kushe oyqetidi dhoqa miishe bolla keyidi eqqides

Gashe nayti attumatinne macati ubbaykka isporte ooththiza asi may7iza zo7o medho may7o maydi ba kushen dumma dumma asi izara wadhetiza meishe aaththidi ubbaykka isporte ooththishe deeettes.

issi meda giddon nam7u attuman hate kushenne dumma dumma miishe aaththidi dumma dumma isporte ooththishe asay mayiza may7o ama7idi hanati nam7u shocettana wuikko wadhettana gizayssa issi giddone hara atte nam7ata kushe oykkid eqides

Dalgganne adussa giddida ogge giddora isi kareththa medhdhora dizza kame wodhdhishshenne hametishen de'es ha gittanne dalgga asipalitiyappe gedde bagara dumma dumma c'ishshatinne dumma dumma miththathi dic'ishshe de'etes.

Gita abbayi dizayisa matani Abba bolara hametiza wogolo getetizayisi issi issi mishata chananasi asa Abba bolara pinththanasiadiza mishsheyi abaza matani kare gade bola utidi deesi

Keehippe lo'za woyko malatiza Gita ogey woyko asphaltey osetidi dizaysani ha Woden asa issi herappe hara Hera , issi dereppe hara dere canidi gathiza gitanne wolqama gidida issi kamey ogezani eqidi de'es.

Issi gitanne wolqama gidida gita kamey daro asa xeetuppe daro asa canida kamey eqidi dizaysa giddon issi bollay mooretida asa woyko bollan hara metoy duza asa asay kushen oykid makina woykonkaame gido gelithishe de'es

Keehipoe daro asa ubbay ha wodey ehida miishshatinne ayfes lo'iza miishshata giddoppe tohon woxxiza nami'u tohon woxxiza sayikile geetettizayssi eqqi dizayssa daro asay ha sayikile bolla utti dizayssi beettes.

Issi asa issi herappe hara hera gathas go'iza duma duma mishataka duma duma detho mishata canidi haraso gathiza gita kamey adusa gididaysan daro asay kame gido gelanas maran eqidi gelishe de'etes

Ha wodey ehida miishatuppe lo'onne keehippe malaliza kaame nam'u kaameti ba bolla dumma dumma ciishata kashshidi idikitade dalgga gidida keeththa giddon ha kaameti eqqidi de'izayssin beettees.

Issi dalganne gita gidida oge giddora daro asay ogeza pinmishenne kantishe disa misiley beetes.ha nam7u ogeta kidonka dumma dumma mithatinne ayfesibeyshin lo7iza dumma dumma ciisha qomoti dizayssikka bettees.

Ha wodeza ni yeda issi ayfes beyishin keehippe lo'iza gashe kaamey gade woykko gita denbani eqqidi deees ha kameykka asa issi bessafe hara bessa eeson gaththana mala maaddes.

issi karetha na'ay Soo medoosa gididi asase issi deexo miisheta caanidi haraso gaththana simaadiza miishetappe issino gididayssi hari geetettizayssi hari dumma dumma jarkaneta caani ekki bishe de'es

Gitanne dalga gidida ogera issi gitanne wolqama kaamey asa issi bessappe hara bessa woykko issi heerappe hara heera efanas maaddiza gitta kaame dizayssinne ogezara dumma dumma asati hamettishe de7eette.

issi dalganne gita gidida oge matani keehippe lo7iza woy heedzdzu toora hamettizay dumma dumma asa issi bessappe harabessan kaththiza gaajajetin dizayssinne gita amithay bushaacha baggara dizayssinne hadarsa baggara dumma dumma keeththati dizayssi beettees

Gita oge gittora issi miishata caannidi woykko deexo miishata caannidi issi besappe hara besa efida efidi asas gaththiza kaame geetettizayssi issi kaamey zo'o medhora dizayssi eqqidi dee.

Issi wolqamanne gitta gidida kaamey adussa kaame eqqi dizayssa bolla dumma dumma medhdhora diza gashe kaameti ha gita kaameza bolla caanettidi issi bessappe hara bessa baana mala gitta kaameze caanidi gitta ogera hamettishshe de'ees

asa issi heerappe hara heera efanas woykko issi dereppe hara dere efanas maaddiza kaameti keehippe ayfesi bo7ishin yodhizaynne malaliza lo7o kameti dizayssinne ha kametappe guye baggara dumma dumma keeththetikka de7ettes

Gittanne wollqqama gididda issi keththeyi kexxetidi deessi ha keththeza sinththe baggara duma duma gashshe kammeti daro kammeti eqqidi de'osona ha kammetappe guye bagara keththazas miththikka de'es.

Dalgga gadde Bollani oosetida issi kethey Duma duma mishatas Shuchatupe Birata tupene Ashawa simintotape duma duma mishatape osseti issi zo'o medhon Diza kethey kexeti Ketha matanka duma Duma matati Mithati de'esona

Issi gitanne wolqama gidida keeththey keexxettishe de7ees ha keeththeyka biitta bollafe dhoqatethay ichachu woy usuppu kushe dhoqu giidi oosettidayssi beettees ha keeththeppe ushachcha baggarakka dumma dumma wolqama mithay diccishe de7ees.

gitanne issi dhoqa gidida keeththey dhoqatethayka biitta bollafe tammanne usuppun kusheppe darizayssa dhoqo giidi ooththettida keeththe keeheppe lo7izaynne malaliza keeththe keexettidi neezayssi beettees

Gitanne wolqama gidiza issi gimbbey gimbbettidi diza keeththey betees. Ha keeththeykka dumma dumma biratatappe shuchchatuppenne dumma dumma simintotappe oosettidi dhoqatethaykka adursatethay keehippe gita keeththey dizayssi betees.

Keehippe lo'izanne Gita medhora lo'iza keethati kexetidi de'etes, ha kethata sinthani keehippe ayfes lo'iza gitta asphalte oygey osetin nam'u ogey dizaysinne ogezara kaamey hamutishe dizays betes .

gitanne wolqama gitida keeththey ayfes be ishin keehippe malalizanne lo7iza wolqama keeththey dumma dumma shuchchatoppe dumma dumma biratatoppenne ashawa simmintotappe shiiqi oosettida gitta keeththey keexettidi de7ees ha keeththeyka be ishin ayfes lo7es

Gitanne wolqama gidida keeththey beettees ha keeththe bolla zo7o medhora diza xaafey xaafettidi dizayssi hashshu gakkideta giza booththa medhora xaafettida xaafey gamothon naba bishin hessa gees.

Gitanne wolqama gidida issi keeththey keexettidi de7ees ha keeththeyka biitta bollafe dhoqatethayka tammanne nam7u kusheppe darizayssa dhoqu gidi gita ginbey ginbettidi deees ha keeththefeka guye baggara dumma dumma woratikka de7oosona.

issi gitanne wolqama gidida keeththay ayfes be ishin lo7iza gitta keeththey keexeti dizayssi beettes a keeththafeka guye baggera daro ayfes be ishin malalisiza dumma dumma miishatinne koronteti gaaththan boo7ishe diza misiley beettees

Timrte kethan daro tamare nayt dumma dumma medhora diza mayo mayida gashe nayti ubbayka oyde bolla utin issi astamarey saleda bola chokera xafid nayta tamarishe de'es.

Isi taamare nay tamareso mayetiza mayo mayday Oge Gidon Woyko Gade Gidon Eqidi de'es ha nazas Guye bagara Kethay kexeti Dizaysine Asiy izata Hamitiza duma duma ogeti Dizaysi Betes

Gitanne wolqama gidida issi kethay Kexetidi de'ese ha kethapekka sinhte bagara Dumma dumma mishati mithatinne Dumma dumma maatati toketidi dicishenne cilila maatatikka bitan pude dolishe de'ese

Nuka timirtte keththa kollejetanne universitinn tamariza tamaretti timirtte wurisishshe mayizza kareththa mayo mayid daro asati baa kushshenni dumma dumma cishshata oyikkidinne huphphe bolla kareththa qofe woththid maranni de'etessi.

Tophiya deere giddon timirte dhoqa timirte keeththa mara7iza woykko naagiza ayso aawa profesere birahanu neggay tamare naytta giddon uttidi tamaretara haasayishe de7ees.

Timirte keeththa masatiza issi gita wolqama qorqoroy booththa medho qalamen tiyettidi tizayssanne asati ha qorqoro bolla booththa qalame woykko booththa malan tiishe keeththa lo'athishe dizay misile beettes

Qoodanni uudda gidiza gitanne wolqama gidida keeththatti keexetti dizayssi beettes ha keeththey beettizaykka wulayta soddo yumerste giddon tekno giza gibbenin beettiza wolqama tamareti tamariza keeththa.

Sii booththa kumetha may7o may7ida macasiya kooshe asafe asane dhokku ooththidi aaththiza miishe ba kushan oyqqada dumma dumma qoodi maagata asas gaththiza miishe ba sinthan wothada shhaasa7ashe maciya de7aws

dalganne wolqama gidiza issi keeththa giddon woykko dhoqa tamareti dhoqa timirte keeththann woykko yuersti masatiza sohon daro keehippe wolqama maxaafatinne cora maxaafati shiiqidi keeththa giddon de7izayssikka beettees

gitanne dalga gidida issi ogey deees ha ogezappe gede ushachcha baggara dumma dumma gita keeththatinne gita wolqama mithay dizayssi beettes ogezarakka issi adde hamettishe de7ees

Daro ammano aawati booththa afala mayti woykko gaabe mayti huphe bolla booththa miisha xaaxi woththidi issi addey ba kushen kallonne maata oykkin si addey karetha asasi qooshe kooshe gaththiza miishe oykki haasayishe deees.

Dalga gade giddomi keexxettida dumma dumma gita keextetin dizayss bettees a keeththatuppe guye baggara dumma dumma mithatinne maatati dolishenne diccishe dizayssekka bettees pasaykka ha mithata tokkidi wothides

Gitanne dicida aho katama gidon dumma dumma oget osetishe dizaysinne ha ogeppe oshichanne hadirsa bagara dumma dumma puutetinne mithat toketid dicishe diza misileyka betes.

gitanne dalga gidida issi katamay oosettidi dizayssi beettes ha katamaykka beeshin keehippe lo7iza issi mala qorqoroti shuceti dizayssanne ha qorqorota giddora gitta wolqama ogey gede aaththi efiza ogey dizayssikka beettees

Dalganne wolqama gitida issi adussa oge ooththettishe dizayssi beettes a ooththettiza ogeza dumma dumma oge ooththiza kaametinne dumma dumma asati ba kushen wolqaninne asay ubbaykka ooso ooththishe deetes.

issi gita oge bookkiza walqama kaamey ooratha oge bookki seere ooratha oge doyife deees ha ogezappe pude baggeranne duge baggera dummma dumma mithatikka diccidi dizayssi beettees

issi dalganne haho gidida oge ooththiza oge bookkiza kamey dizayssi beettees ha kamey oge ooththizayssappe ushachchanne hadarsa bagkara dumma dumma mithatinne dumma dumma maata poomoti dizayssikka beettees

Issi gade goyiza kaame gade bookkishenne biitta kessishe de7ees ha kaamey oosoyka dumma dumma deexo miishata shuchchatanne dumma dumma mithata oge giddofe bookkidi denthi harason efidi yeggees.

ooratha ogey oosettishe dizayssani oge ooththiza woykko dumma dumma ogeta bookkidi giigissiza zo7o medhora diza goshsha kaamey ogeza bookkishenne giigishshishe de7ees ha ogezappe pude baggara dumma dumma mithatikka de7oosana

Dalganne adussa gidida oge oosetishe dizayssi beettes ha ogeza bookkidi giigissiza dumma dumma kaameti wolqama kaameti gita kaameti ha ogeza giigissishenne bookkishe lo'ethishe de'eettes.

Gitanne issi adussa gidida ogey oosettishe dizayssi beettees hadussa ogeppe ushachchanne hadarsa baggara dumma dumma gitanne wolqama gidida wora mithatikka diccidi dizayssi beettees

Haysi mangiste oso kethan hezdu asati utidi de'etes asatika ba sinten duma duma woraqata tane duma duma mishata wotidi asay issi asay zoretoni dawtare bolan xafishe dizaysine isay isara hasa'tishe de'etes.

Issi heeran diiza asatas koshshiza waana waana mishshatappe geshsha uusha haththay koyro gidishin ha geshsha uusha haththay oseti kezidi nam'u baggera goggishe dizays bettes ha uusha haththey asas kehippe go'a immanas maddes.

Issi heerani diza asasi koshiza miishatape koyrone waana gidizay geesha usha hatha gidishini hage geesha usha usha haathay oosetidi dizaysane asay duukishe duma duma jarkanetan dizaysi haysa misilen beetes.

Heerani woykko issi dereni diza asas koshshiza waanna waanna miishateppe koyronne waanna gidizayssi geeshsha ushsha haaththa gidishen ha geeshsha ushsha haaththay ooththetti keizayssa daro asay be ishenne haaththazappe uyishey ba kushe mecetishe de'etes

issi gade bolla keeththey keexettanas bookketishe dizayssi beettees ha keeththey keexxettanas dumma dumma biratati gade giddon asay bookkidi issishe de7ees ha keexxettiza keeththefe guye baggara dumma dumma mithatinne dooza qomoti de7osona

Issi heerani diza asas koshshiza waanna waanna miishatoppe koyronne waanna gitidayss geeshsha ushsha haathe gidishin ha geeshsha ushsha haathe uuseti keidi asay uyana mala kezidayssani daro asati kushe mecetishinne haaththa uyishe de'etees.

issi zo7o naay oyde bolla uttidi issi lo7izanne keehippe lo7o ogen oosettida keeththa giddon xarapheeza bolla ha wodey ehida miisha wuikko asas eeson ooso ooththiza miishe be sinthan wothidey deees

Issi deexo miitha woykko haaththata caanidi issi bessappe hara bessa woykko issi heerappe hara heera efiza gittanne wolqama gidida haaththe caaniza booththa medhora diza kaamey oge gitton eqqidi de'ees.